Nindeeba omusiri gwa ebimuri ekimuri harimu erangyi ekutukura harimu erangyi ya yero harumu mu kimuri mu mutwe gwa ekimuri harimu enjoki ecumisiremu omunwa omu rubaju rwa ekimuri harimu erangyi erukwera nendijo eya brown enyuma hariyo izooba

Nindeeba omusiri omu musheenyi harumu ebimera bikutukura nseri yomusiri harumu eizooba

Nindeeba amato gari aha nkungu y'enyanja omumaisho g'amato hariyo amato garimu abashaija bashatu babiri bari omuryato rimwe omwe asitamire omuryato rimwe aha maishoo g'eryato hariyo amaizi

Nindeeba abashaija n'omukazi bajwire eminangiro baine egooma ibiri baine endigwa n'eguufu omwe omushaija ajwire naateera engoma n'obuti

Nindeeba omusiri gwebi gwebimuri omusiri harumu ebimuri bya kakobe harumu enjoki etekamire ahamutwe gw'ebimuri eteiremu omunwa gwayo amapapa g'enjoki nigareba ahaiguru .

Nindeeba abantu bari omu rurembo harimu ndeeba ebendera enyima y'ebendera hariyo emotoka omu rubaju harimu ebizimbe biraingwa ahansi y'ebizimbe hariho abantu baingi barikureeba n'ahaiguru y'emotoka hariho abantu

Nindeeba omusiri gw'omwani omwani guhisize ogundi tigukahaisize gurimu nigwenda kuhaisa omwani guriho amakoora.

Nindeeba abaana bari baingi bari omu rugudo nibaruga kutaha amaizi bari aha rubanju rw'omuhanda saidi endijo hariyo emiti, abaana baingi nibaruga kutaha amaizi

Nindeeba omushaija ari aha nyanja ashuutamire omu bwato aine orwiko omu maisho g'omushaija ogwe hariyo eizooba hariyo ebicu hariyo n'ebindi birikwiragura

Nindeeba obwato buri ahagati ya maizi burimu abantu baingi ,harimu omuntu navuga abandi omumaisho geryato hariyo nk'ekyinyantsi ,omumaisho gekyinyantsi hariyo nk'eizooba

Nindeeba omushaija ari omu muhanda aine egaari akomireho obuveera obu obuveera obumwe buri omu mahembe obundi aha muti ebindi ebintu abukomire aha kariya y'egaari ajwire esaati y'emikono maraigwa natambuura aha rubaju rw'enju

Nindeeba ekiju kya empunu ahansi hariho omwirima kyombekyise ebibaho empunu erabizemu omutwe nereeba aheru

Nindeeba abantu bari omu katauni bekunginye baingi baine emanvuuri nindeeba omushaija ayeshamire ahanikire omukono ahaiguru, ahaiguru y'omushaija ogwe hariho akapande omurubaju harumu ebiti.

Nindeeba ebi nebijuma bipakingire gye omu bishaho, ndeeba obutunda, ndeeba amapeera ndeeba enyaanya hashutamireho omushaija.

Nindeeba abaana bekoreire amaizi omwe omwana ajwaire yunifoomu abandi bajwaire ebijwaro emyenda etakushushana aha barubasire aha musheenyi omu rubaju rw'omuhanda harimu ebishaka

Nindeeba omwanya gwe ekishaayi omu rubaju rw'ekishaayi harimu emiti miringwa harimu amaju harimu oruguuto, rurimu emotoka nizitambura omu maisho g'ekishaayi harimu orurembo rurimu amaju mingi munonga gine amabati agarikutukura, n'amaju gakanyina n'agandi gatari gakanyina

Nindeeba ebyenyanja biri aha rusaniya omushaija akwatsire ebyenyanja aha rusaniya ebyenyanja bifungire emifungo aha rusaniya biri omu bicweka ebyenyanja tibirikushushana buri muringo gw'ekyenyanja kiri okwakyo

Nindeeba amaizi omushaija ayemereire aha maizi aha ibare omumaisho ge hariho oruho omu maizi akwatsire enkoni agibangiire ahibega omu maisho g'amaizi harimu orushozi omu maisho hariyo nk'eizooba.